Kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izikodlwana lapho abantwana abancane abangakangeni ezingeni eliphansi abayafundela khona ukubhala izinto ezincane ezinjengamabizo abo.

Kuqakathekile ukuthi emphakathini kwakhiwe lezikolo ezincane lapho okufunda khona abantwana abancane abangakangeni ezingeni eliphansi. Lokhu kuyancedisa ukuthi nxa sebesiyangena kulelo zinga eliphansi bathole ulwazi.

Kuqakathekile ukuthi lasezifundweni ezisezingeni eliphansi, izincwadi zonke abazidingayo ukuze bafunde zitholakale zikhona njalo ziphelele ukuze zibancedise bafunde kuhle.

Ezifundweni zabantwana abancane bayafundiswa izikhathi njalo bayafundiswa ukuthi isikhathi sifundwa njani, njalo sibalwa njani.

Izindlu lapho okufundelwa khona abantwana bonke ezikolo ilobangabokuliphi izinga. Kuqakathekile ukuthi zinakekelwe kuhle ukwenzela ukuthi umntwana wonke emphakathini enelise ukufunda imfundo epheleleyo.

Ezifundweni zezingeni eliphansi sekulemidlalo lapho abantwana abavunyelwa khona ukudlala bezithokozisa imidlalo enjenge bhola leminye imidlalo etshiyeneyo.

Imfundo yezingeni eliphansi akufanelanga ukuthi iyeyiswe njoba isezingeni eliphansi kodwa abazali bagqugquzele ukuthi babahambise abantwana bonke ezikolo ukwenzela ukuthi bayethola imfundo masinyani besakhula.

Kuqakathekile ukuthi ezikolo ababalisi baqhatshwe bande ukwenzela ukuthi bancedise abantwana bonke abaze bezofunda bathole imfundo epheleleyo.

Imfundo yezingeni eliphansi iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini ahambe ezikolo njalo ayenelise ukufunda kulelozinga ngoba yikho lapho abantwana abathola khona ulwazi lwezinga labo

Abantwana abancane abasakhulayo abasezingeni eliphansi benelisa lokudweba izinto ezitshiye tshiyeneyo ezinjengama computer ayabe efisa ukuzithola.

Imfundo yezinga eliphansi iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi abantwana bathole ulwazi ngesincane

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile njalo abantu akufanelanga ukuthi beyeyise leyo mfundo ngoba yikho lapho abantwana abasese zingeni eliphezulu abasukela khona njalo abathola ulwazi olubagqilisayo kakhulu emfundweni.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu, kulamagceke lapho okuvuleke khona ukuze abantwana baze bazodlala bazithokozise, ngesikhathi sekhefulabo.

Imfundo iqakathekile kakhulu, njalo ezingeni eliphansi, imfundo siyayenziwa yabaphezulu, nja..ngoba abantwana sebenelisa ukufunda ngamacomputer. Lezinto ezitshiyetshiyeneyo. Ezisezingeni eliphezulu.

Imfundo yezingeni eliphansi akufanelanga ukuthi abantu emphakathini beyenze kodwa begqugquzelwe ukuthi abazali bahambise wonke umntwana osakhula kulelo zinga .

Kuqakathekile ukuthi lasezifundweni zezingeni eliphansi abantwana benelise lokufunda ngemitshina emincane engabancedisa ukuthi loba sebesezingeni eliphezulu bebelolwazi.

Ezifundweni zezinga eliphezulu abantwana benelisa lokuhlola izithelo ezitshiye tshiyeneyo ezihlanyeliweyo behlola ukuthi bengazinika imithi bani ukuze zikhule kuhle.

Umfundo ezingeni eliphezulu iyancedisa abantwana ukuthi bathole ulwazi langemisebenzi yezandla njalo iyancedisa ukuthi abantwana sebekhulile bengaqhatshwa kodwa bezisebenze bona bodwa.

Imfundo iqakathekile ensukwini zalamhlanje njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini athole ilungelo lokuthola imfundo ngokupheleleyo.

Imfundo iqakathekile iloba isezingeni liphi. Iqakathekile kakhulu imfundo. Njalo kuqakathekile ukuthi labazali bagqugquzelwe ukuthi bahambise abantwana babo ezikolo.

kuqakthekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi emphakathi ngoba ziyancedisa ukuthi abantwana bonke emphakathini bathole imfundo

Emfundweni zezingeni eliphezulu abantwana bakhonale benelisa ukufunda ngemitshina etshiyetshiyeneyo abangenzeka beyisebenzise emisebenzini yabo .

Kuqakathekile ukuthi abantwana asebese zingeni eliphezulu benelise ukufundiswa njalo benelise ukufundiswa ngokusebenzisa imitshina ehlukeneyo abangayisebenzisa emisebenzini yabo ngaphambilini.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu abantwana abafisa ukulungisa izimota bayathola ithuba lokuthi balungise izimota ngezandla zabo. Lokhu kuyabancedisa ukuthi nxa sebesemisebenzini yabo benelise.

Imfundo ezingeni eliphezulu iqakathekile ngoba abantwana benelisa ukwenza imisebenzi etshiyetshiyeneyo njalo benelisa ukufunda ngemisebenzi yezandla zabo.

Imfundo yezingeni eliphezulu, iloba yiphi imfundo esezingeni elingaphi iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi lababalisi bafundise kuhle kulezo zifundo.

Imfundo iqakathekile kakhulu ensukwini zalamhlanje njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ahambe esikolo ukwenzela ukuthi ayethola ulwazi njalo enelise ukufunda aze ayefika ezingeni eliphezulu.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini agqugquzelwe ukuthi afunde aze ayefika ezingeni eliphezulu. Ngoba yikho lapho ayenelisa ukuthola ulwazi olujulileyo ngemisebenzi njalo wenelise lokuqhatshwa endaweni ezitshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi lasezikolo kutholakale yonke into efunwa ngabantwana enjenge zitulo lamatafula ukuze abantwana nxa kugcwala izikolo benelise ukuthola izinto ezipheleleyo.

Ezikolo sokulamakhompuyutha asetshenziswa ngabantwana bonke iloba ngaliphi izinga ukwenzela ukuthi labo bafunde kabanzi ngemisebenzi esemazweni akhatshana.

Esikolo bayabuthana ngamanye amalanga ukuze baxoxisane ngezindlela zokulondoloza isikolo sabo. Lapho abaphathi bayabe kuyibo abaphethe loluhlelo.

Imfundo iqakathekile ensukwini zalamhlanje, njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi wonke umntwana emphakathini athole imfundo epheleleyo, njalo ezamusa ezingeni eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi labantwana asebefunda ezingeni eliphezulu benelise ukuthola isikhathi esilikhefu lapho abenelisa khona ukuzithokozisa bona bebodwa

Ezikolo ezisemazingeni atshiye tshiyeneyo kulezindlu lapho ababalisi abahlala khona begcina khona amabhuku abantwana lezincwadi ezitshiye tshiyeneyo.

Imfundo iqakathekile kakhulu ensukwini zalamhlanje. Njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi lasezikolo ababalisi baqhatshwe ngobunengi ukwenzela ukuthi wonke umntwana athole imfundo njalo enelise ukuqhubeka ngezimfundo aze ayefika ezingeni eliphezulu.

Imfundi yezingeni eliphezulu kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ngezempilo njalo benelise ukufunda baze bayethola imisebenzi

Imfundo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ose mphakathini enelise ukuhamba ezikolo ukwenzelu kuthi athole imfundo epheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukuthola imfundo epheleleyo kusukisela ezingeni eliphansi kuze kuyekuthi ezingeni eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi amakhomputha asetshenziswa ngabantwana esikolo athengwe ukwenzela ukuthi wonke umnfundi athole ilungelo kithi afunde ngokupheleleyo.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile njalo yonke imfundo iloba yiliphi izinga iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi abantwana bezikolo bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokunakekela lezindlu lapho abafundela khona.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu kuyayenziwa lakho imihlangano lapho abantwana abafundiswa khona bebuthene. Lapho kubizwa kuthiwa ngama"assembly" ngesilungu.

Esikolo kuyenziwa imhlangano lapho abantwana lababalisi bayabuthana khona bexoxisana ngesikolo sabo njalo bayathola izindlela zokubonisana ngendlela zokulondoloza isikolo sabo

Imfundo iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abantwana abafundayo benelise ukuthola usizo njalo lasendaweni lapho abafundela khona kuhlale kuphephile kungabi lezimota ezitshiye tshiyeneyo ezidlulayo.

Imfundo iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bonke abale zingane ezisakhulayo bagqugquzelwe ukuthi bazihambise ezikolo

izikolo ziqakathekile kakhulu emphakathini yethu njalo lasemadolobheni akuafanelanga ukuthi uhulumende aqakathekise imigwaqo lezimota kungakayakhwa izikolo ngoba izikolo yizo ezithi nxa seziphelile sezisezingeni eliphezulu kube yizo eziyakha leyo migwaqo

Izikolo kuqakathekile ukuthi lemidlalo etshiyetshiyeneyo ibekhona ukwenzela ukuthi ikhulule ingqondo zabantwana besikolo nxa besenza imidlalo yonaleyi etshiyetshiyeneyo.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile, kakhulu emphakathini, njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana osefikile ukuyafunda kuzinga eliphezulu. Afinyelele lapho.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana osedlule emazingeni aphansi eselanda ezingeni eliphezulu enelise ukuthola imfundo yonke ngokupheleleyo ukuze a elolwazi olujulileyo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu kuyatholakala imitshina etshiye tshiyeneyo encedisa abantwana ukuthi babelolwazi olojulileyo ngemisebenzi abafuna ukuyenza empilweni.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu benelisa ukusebenzisa amakhompuyutha lawo abancedisa ukuthi bathole ulwazi olujulileyo emagumbini wonke alumhlaba.

Izindlu lapho okufundela khona abantwana bezingeni eliphezulu kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekili njalo lezo zindlu zilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi abantwana bathole imfundo epheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abafundela khona izinga eliphezulu zakhiwe ngobunengi ukuze zenelise ukugcina wonke umntwana kungabi lomntwana osalele phandle.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi izikolo lapho okufunda khona abantwana abasezingeni eliphezulu zakhiwe ngobunengi.

Imfundo iqakathekile ensukwini zanamhlanje njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zande ngobunengi ukwenzela ukuthi wonke umntwana emphakathini athole imfundo njalo abe lelungelo lokuqhubekela phambili ngezifundo.

Kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapho abantwana abafundela khona izifundo zabo kutholakale kulazo zonke izinto abazidingayo kuze bafunde okunjenge zitulo lamatafula.

Yizindlu lapho okufundwa khona izinga eliphezulu. Kuqakathekile ukuthi zinakekelwe lezo zindlu ukwenzela ukuthi zihlale isikhathi eside zingaxexebuki loba imiduli kodwa zihlale isikhathi eside ukwenzela ukuthi abantwana emphakathini bathole imfundo.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile njalo kumele wonke umtwana emphakathini afunde aze ayefika kulelozinga ukwenzela ukuthi athole ulwazi olujulileyo njalo enelise ukuthola imisebenzi esezingeni eliphezulu.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu loba ezingeni eliphansi kulezindlu lapho ababalisi bona bodwa abahlala khona begcina izingwalo zabo lezinye izinto ezitshiyeneyo abazisebenzisayo esikolo.

Abezempilo emazweni atshiye tshiyeneyo bayaza lasezikolo ukuyafundisa abantwana bethwele amabhakani abo lamagwaliba afundisa abantwana ngezindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo.

Ezikolo ezisezingeni eliphezulu kuyabe kulezindlu ezinkulu lapho abafundi bonke ababuthana khona befunda ngezinto ezitshiyeneyo ezifanele ukufundwa khonale.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukulondoloza izikolo ezikhona kungakhathalekile ukuthi ngezaliphi izinga ukwenzela ukuthi zingadiliki masinya, kodwa zenelise ukufundisa abantwana bonke.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile ngoba abantwana khonale bayenelisa ukusebenzisa ama computer abancedisa ukufunda kabanzi langezinto ezisemazweni akhatshana kulabo.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile ngoba njalo khonale emfundweni yonaleyi abantwana abafisa ukuba ngabezempilo benelisa ukuthola ulwazi olujiyileyo njalo benelisa ukusebenzisa imithi behlole imithi.

Imfundo iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukufunda kungakhathalekile ukuthi bakuliphi izinga kodwa benelise ukuthola imfundo.

Imfundo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantwana abafundela khona zilondolozwe kuhle zinakekelwe zihlale njalo zihlanzekile ukuze abntwana bengahlasela yimikhuhlane

Imfundo ezingeni eliphezulu okubizwa ngesilungu kuthwa ngama"varsity".Imfundo leyi iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba abantwana benelisa ukuthola ulwazi olujulileyo njalo benelisa ukufunda ngemisebenzi abafuna ukuyiyenza empilweni yabo.

Ezifundweni zezingeni eliphezulu ,abantwana bayenelisa ukuhlola lemithi nxa kuyikuthi bayenza okwezempilo abayenza ngokokukanika bayenelisa ukuhlola izimota ukwenzela ukuthi nxa sebesenza imisebenzi yabo bebe lolwazi.